Ɓoggol gol ɓe naftirta ha hite lamtarki ɓe hauti ha bandu mahol yahugo ha injiyel gel ɓe naftirta ɓe wulna diyam ko ɓe kunna tivi.

Tafare ha nder laɗɗe. Be leɗɗe ha gefe mare. Be julurɗe ha daidum mare. Be ɗoo wa’a ha ɗo mare ngam be eewa daiɗum.

Ɗo ɗum deftere je islama, innirande asma’ul lahi husna inde allah cheniɗe, je muhammad madi al sharif wurtini.

"Gasa hore" Ɓe ɗo morika ka ɗo ɓalwi ka ɗo delka ɓe ɗo sanyika hautika ha fellere wore kawaladaneri.

Bindi ɗi ɓe bindiri be demngal turancere gam jangoɓe janga fama, bottira, bo ampana be jamu ko jamu bindi mai yiɗiri himɓɓe fama.

Do ɓiɓɓe leɗɗe ɓe ɗo awa to ɓenɗi ɓe ɗo nyama ,ɓe ɗo hauta wartira ɗum ɗiyam ko kosam.

Ummatore robe do mofti ha pellel cubi, ardibe leddi maɓɓe be do subta gam be arda be ha duɓi 2 ko dubi 4.

Ɗoɗum alluharu je yenugo chago, ko pellel sana’a, ko ko chafi fijugo bijirleji.

Shago je ɓe fembata hore ko ɓe lotanɗe ko ɓe wanna robe gasa je hore je ɓeddanta be wodugo fauna be.

Debbo on gasa hore mako ɗo mori, kaɗo ɓalwi oɗo haɓɓini ka bit oɗowanna ka nyebbam, kawala dotti kaɗo ɗelka.

Fauda je robe naftirta gam faunira be wuji ha yes9 maɓbe, yeso mai do delka ittanabe bolle bolle be dotti.

Ɗo ɗum sabuluje. Ɓeɗo naftira be maje ngam be yiwira ɗo itta ɓolle ɓandu, ɗo mo’ina ɓandu, ɗo urna ɓandu.

Do dum oli dande be je noppi be zobbe robe do naftira dum ha faunugo be do wadira dum be jamde ko kangeje.

Ɓiɗɗo debbo ɗo dari, o ɗo fauniti be limce mako, toggore mako ɗo mari paune ha bandu mare be gele mako mardum nonde ɓalejum, oɗo mammiɗi juɗe mako.

Dankali sa inga be koi je ɓe sa’i, be hako chacam hautade be kusel be ɗon nyama ɗum gam ittugo welo.

Yonde Sare, Ɓe Wannide Dammugal Marngal Nonde Danejum, Be Mahol, Ɓe Nyibiri Ngol Be Siminti, Be Blockji Be Windo.

Ɗo ɗum ɓiɓɓe leɗɗe abarba be mangoro be apul be lemu be gonda.

Alluwa ka ɓe naftirta ɓe waɗa talla pellel kuɗe be pellel jangugo bana makaranta, ko kuɗe sana'a be ko nandi be banni.

Ɗo ɗum ba antewa marga nonde danejum, ɓeɗon naftira be manga ngam hosugo kare ɗuɗɗe daga pellel gotel yahugo ha fere.

Ɓibbe leɗɗe ɓe ɓe hautata ko hautani kankana, lemu, mangoro, ɓe abarba, ɓe ɗo setta ɗum taa ɗum peton peton ngam ɓe nyama.

Ɗo ɗum deftere nde shafi njul ndamku je ebinutamya sa'id gat on fassiriɗe daga larabci warugo turankere.

Leso ɓe wadiri ngo be katakoje be jamɗe, ɓe ɗo naftira be mago ngam ɓe faunira sudu ɓe walira.

Ɓiɓɓe leɗɗe andira ɗum nyalo, ɓe ɗo awa ɗum ha nder gese to fuɗi ɓendi ɓe itta ɓe nyama ko ɓe sora gam ɓe heɓa cede.

Yonde saare marɗum dammugal je mari nonde zargina, be daro hadau dammugal man, je ɓe naftirta be hite, mgam wadda sago daga dow.

Ɓeɗo fauni sare ɓe tais ɓe pila ɓe habé wa’itirta dou gidan sama ɓe wadiri ɓe jamde ɓe nonɗe baleje.

Lawol mangol gaɗa ngol chaka ladde, dow koseje ngam hoinana jamu ba'anteji noɓe wa'irra dow koseje man.

Undugal. Ɓe ɗo unira bee maɲgal, hautira ngal bee unordu ngam unugo chitta, ko baskooje ko attarugu ko tattase.

Ɗo ɗum deftere je ɓe naftira ɓe janga, gam ɓe bedda andal, ko hosugo darasiji je rayuwa je usmanu nori topbas firli nde.

Hittorde marɗe nonde danejum ɓe ɗo haftira be maje ha rottugo nyamdu ko hautani nyiri butali, nyiri marori be hako follere ko gubuɗo be alayyaho.

Debbo ɗo dari, odo mori gasa mako kaɗo ɓalwi, oɗo rufitika adou ɓawo mako. Odo waɗi sarde noffi odo borni toggowol danewol.

Yadiji ɗi worɓe nyotata ngam ɓorna faunira. Ɓeɗo waɗaɗi be hotollo be nonde fere-fere ko nandani danejum, ɓalejum, ɓokko-ɓokko be nondeji fere.

Ɗo ɗum jaram ɗam be waɗata ha kompani be bibbe leɗɗe ɓeɗo yara ɗam ngam ɗonka wo nanugo beldum, ko magani.

Fellere sorugo nyamdu, be do sora nyiri hautade butali, malaori dankali koi be njaram to be sodi ɓe joɗa dow teebulji be nyama.

Lekki gargajiya je kompaniji fiyata ɓe ɗo sora nder shagoji jamanu kala mon hunde dami pat to yahi yecci damuwa mun, ɓe hosaki ɓe hokka.

Fellere nyamugo ɓeɗo Faunitiɗe be bolom-bolomji. Marɗi nau'i fere-fere ko hautani danejum. Ɓeɗo naftira be mai sa'i bukiji.

Nyebbam wujugo je ɓe watta ha gasa hore, ka moinaka, ɓalwinaka, ita naka dotti, ɗelkina ka, dayi naka bo daga daneri.

Dammugal ngal ɓe nasirta pellel wancugo laarugo ladde bee pelle boɗɗe boɗɗe. Bee dabbaji ɗi woowaaka laareego.

Do ɗum ɗebte ha dow tebur ɗeftere alkurani ɗe julɓe naftira ɓe janga ɓe wada hadda mare ngam ɓo te maɓɓe duniya be lahira.

Nyiiri maaroori ɓe defi ndi, be kabeeji, be baama, be tattace, be nyebbam, ɓe wayli ndi nder parantiyel, ɓe ɗon nyaamira be cookali.

Gasa hore, kaɗo chanchiɗi. Kaɗo mari nɗaneri. Kawala ɗelka. Kaɓe ɗotti. Ɓe wala wujinaka nyebbam.

Ɗo ɗum lekki ki ɗo maga orsa ɓe ɗo hokka ki ha asibiti ha momari nyawu ko lattini nawugo ɓerɗe be summugo ɓerɗe.

Ɗo ɗum koi lantarki ɓe wadi ha suudu ngam woina suudu, ɓe waɗi ɗum be nonde kangeri.

Ɗo ɗum kofi marɗum nonde zarigina ɗo naftara be mai yarira ndiyam ko gari ko shiga.

Beɗu be tummuɗe be horɗe. Be ɗo nastira be man ngam be waɗa kosan ko nɗiyam. Be hauta bei ɗankere be lawa ngam be yara.

Alluha ɓe nafftirta gam waɗugo talla kareji sorugo ko nangani jarete ɗam.

Ɗoo ɗum lekki ki ɓe hokkata roobe marɓe reedu ngam walla ɓe jippina ɓe bee sawki.